Halkaan waxa yaalo kuraas iyo miis dhulkuna waxa fidsan mukuleel.

Gacantaan waxaa saaran labo dhego

Halkaan waxaa fadhiyo niman hortoodana waxaa yaallo miis caafi ,warqad caddaan iyo qalin

Waa kabo dumar midabkoodii yahay caddaan katiinad ayaa dahabi ah miis cadaan ayaa u yaalla

Halkaan waxaa jiifa cunug yar oo xafaayad nuuna uxiran tahay.

Halkaan waxaa yalo bombalo naag ah waxaana ku jiro cabaayad isku deys ah oyo tarxad

Waa qol waxaa yaalla sariir waxaa saaran midabkiisii yahay guduud midooday sariirta midabkeedu waa caddaan

Halkaan waxaa fadhiyo labo gabar oo xijaab cadaan ah wataan hortoodana waxaa yaalo miis waxaa saaran galoofis.

Halkaan waxa yaalo shaar cadaan ah

Halkaan waxaa taagan dumar faro badan.

Halkan waa subarmaarke waxaa ii muuqda filinjeero qasaalado dharka lagu dhaqdo iyo kartoomo is dulsar saaran

Miiskaan waxaa saaran qaro. seddeed xabo oo qaro ah.

Halkaan waxaa meel beer ah waxaa kabaxaayo basbaas cagaar ah.

Halkaan waa meel hool ah hoolkana waxaa yaalokuraas iyo miis miiska dhexdiisa waxa saaran ubax iyo maro istiraasha ah

Miiskaan waxaa saaran shaarar laalaaban, fanaanado iyo surwaal.

Halkan waxaa taagan geelal fara badan oo jaale ah waxaa ka dambeeyay guri jaalle ah

Halkaan waxaa ga dho fara badan waxayna wataan calanka golobka benaadir iyo calanka soomaaliya waxayna tumaayaan gurbaan.

Halkaan waxaa taagan gaari kuntara biyood wuxuu wadaa Caro kuntara biyoodkana waa oranji taageerkiisana waa madow

Halkaan boorka waxaa ku qoron unis ool qofkii rab lambarkaas ha kala xariiro

Miiskaan waxa saaran joog kabaha ah waxay isku jiroaan cadays iyo kafee

Waa qol waxaa yaalo kuraas iyo miisas darbiga waxaa ku xiran daah madow ah

Miiskaan waxaa saaran malaay oo la jarjaray

Saxankan waxaa saaran shuwaarmo iyo barandho iyo suugo midabkiisa wacdaan

Saxankaan waxa saaran maley iskolobo iyo kabsar caleen iyo hal xabo kaarooto

Halkaan waxaa socdo labo nin waxay wadaan bir hindi ah.

Gurigaan waxaa yaalo kuraas fadhi ah waxaana saaran labo barkin hortiisana waxaa yaalo roog

Halkaan waxaa yaalo laba kuraas kafee iyo cadan isku jiro iyo miis cadaan ah hortoodana wxaa ku sawiran sawir nin ah timahana u deysanyihin

Een Halkani waxaa saaran qalin qori iyo goomadiisa

Halkaan waa meel qol ah waxaa fidsan mutuleel waxuu leeyahay labo daaqad.

Halkaan waxaa taagan nin iyo naag hortooda waxaa yaalo hilib, dooro, bariis iyo baasto.

Halkaan waxaa fadhiyo gabdho faro badan waxayna u fadhiyaan imtixaan hortoodana waxaa yaallo warqad caddaan iyo qalin

Hal kaan waxa yaalo hal malaay ah oo layiraahdo jeegar

Halkaan waxaa saran barfuun midna waxuu ku jiraa kartonkisa midne caadi weye waxana ku qoran soor

Halkaan waxaa saaran kuraas iyo miis hortoodana waxaa yaallo armaajo

Halkan waxa iga muqda toon farabadan

Halkaan waxa saaran jukuleed kululeed magaceedu waa denaa